Xalé bu jigéen baa ngi dawal puus puus bi. Ci kow puus puus bi, ñarri bidong yu weex ñung fa. Ci weetam, mu ngi am ay ñax yu bari.

Goor bangi sol tubay bu nyuul, mbubu bu nyuul, bahana bu nyuul, ak montor bu nyuul, mingi saag reetan di xol bul bi, si ganawam mingi am ay guy

Jegueen bange tiye nyerri perrou dalla you nyull you am aye bendou you yem nemoro dalla yi nougui nekke nyen fukku

Bende kaye bi mougui ammeh aye bende nyerri gorr la fa neh kene ki mougui yorr gelaim kene ki kanam mam bi rehk lang wonne bene koteh bi mougui wech beneh koteh bi nyull

Xibarr ba ngi am ay bindi bindi yu xonxu am ñetti gór nekka ci kaw benna gór bu nekka ci digg ak benna gór bu nekka ci suuf. Am ay bindi bindi yu séw tamid ak telephone.

Naari tablo yu weex mu am ay benda benda yu weex ak yu xonxu bo neka si kanam ay nhaax nyung si suuf si ganaw tablo yi mogi am naari auto bu xonxu ak bu domital amna tamit ay guuye si ganaw yu am ay nhaax si suuf.

Gigeen ba ngi sol róbbu jél benna loxom tèg ci denam, dèf ay més siiñ siiñ bu èm wettam mugii am ap tohgu ci ganaw wam mugii am foto, buntu ak tabul.

Goor bagi tahaw tiyeh naari mbam bo andak saret si birr saretu mbam bi mogi am juroomi xale si ganaw mogi am ay nyaax.

Pot bu wèèx bu am ay bindi bindi yu sokola ak yu orans.

Jurom ñetti bindi kai ñing ci suuf, ci suuf mugii wèèx ci pega mugii am benna paket bindi kay nga am tamit ap pot bu wèèx bu am kuberr. Ci ganaw pot bi mugii am ñetti paket bindi kay tamid.

Auto yange daw ci yon bi ak benna raider ci kanam chi wettam amnah kou tahaw amnah tammet aye kerr you tahaw fof ak aye goui

Naari goor yangi baal kena kagi sool lu weex kenena ki sol lu nuul nyom naar nyu gi yeketi sen bena tanka pul laal baal bi am bena goor boi dawsi tam di nyow si nyom si ganaw mogi am ay togeh kai.

Ñaari gór ñugii ngembu def ay takai ñgii ñaw bareh am Kenna ki tóóg sol lu wèèx ak lu ñuul. Ci ganaw mugii am ay nit yu barri ñii sèètan.

Niit yage sol yerre karate kaye bou weck tahka cen diggi bi am kenne kou yekke ti tankam gorr bangko tiye ci gannaw mougui sm aye gouye

Jegueen bange sol aye werr di gestou ci kotteh ndonbi moung ko lettou waye lou des leppou daco pos lettou bi yeggul letou bangi neh kondoroll

Aye gal you barri noung ci bontou gech we am uou neh ci birr am nah tammit nou neh ci birr gall wi nyi tok nyi tahaw ci peggou gech we amnah nit you tahaw di harr

Mandarga bu am ay desene. Desene baa ngi bulo ak xoñga. Ci wetam, mu ngi am ay bindë bindë, yu bulo.

Gór ba'ngi tóóg sol lu ñuul sëgg di waneh bópam, bópam ba ngi ameh ay lett, juromi lett kondrol yu dem ci ganaw.

Gigeen ba ngi taxaw sol róbbu bu bula bu am ay sokola, def fit més ci bópam bi més bu guddu sol ay jaru am defarr kanamam teyeh tamid poset bu weekh.

Desé né buñu haaj ci dégg bénn koté bi mu ngi wees bennn kote bangi honx.

Ñaari gigeen ñu ngi sol sèèn ni robu, Kenna ka ngi tóóg Kenna ka ngi taxaw, ñi ñgi taka sèèn ni moser. Ku tóóg ci wettam mugii am ay tohgu,. mugii am ñaari ngegenai , Kenna ka ngi taxaw jél loxom tèg ko ci Kenna ku tóóg.

Ab dëkkuwaayu senge nyari meer taxaw ci buntu bi kene kage ci gannaaw jëll lohom tek ci buntu bi menni kiy waaje tej am xale bu nekk ci koteem jel ñyari lohom tek ci gémeñam ci kote buntu bi tamin muge am ay desene, desene bopp bu am ay clëur yu bari melne bopu nit.

Haleh bange tok si beas se kai bi am aye bang yu weex mungi tok simeku ubbee gemenye nyam sul ap chakhuh si wetam mungi am ap sac bufa nekah si wetam tamit mungi am nyarri pot yufa nekuh ak urr

Gór ya ngi tóóg dejello ñenen ña ngi taxaw sèèn ni ganaw, ñi ñgi sol ay medai. Ñetti nit ño ko fa solut, ñaari ya ngi tóóg Kenna ka ngi taxaw , ñi ñgi jél li ñgi gañeh raaseh ko sééni kanam.

Janga kat ya ngi tóóg di dèglu ñi ñgi sol lu bula ngi sol lu wèèx. Gigeen ya ngi dèf kala yu wèèx sèèn bopú yi. Benna gór mugii teyeh bagam kotu ko.

Taax bu ñgii tabax way yega gul, mu am ay guy ci wettam.

Kayit bou weck bou nyou tek aye bendou kaye nyarr you nyull nyetti you nyull nyarr you nga kamneh bene bi fifa nyull bene bi bou domou tahal bene bou am lou nyull ak benen bou weck ak benen bou am lou nyull

Nyetti halle you gorr nougui tok kene ki mougui jeil loho haw wi tekko ci kaw bard kou genna ndow ki cen wet mougui am amb pompeh ci gannaw mougui am aye nyack

Jigeen bagi sol rubo taka chainam taka musurr defar kanam tahaw si ap palac bu weex bu bu refet.

Nèk bangi lal bi wèèx, am ay ngegenai mugii jakarlu ak tele fringe ak séétu. Ci wettam mugii am melni armor, am na tamid lampú yu nekka ci kaw, am buntu redo ak almor bu ñuul .

Nit yange takhaw si yun bi nyi di dokh nyi di enu sen sac autor yi di daw nyi di jaye guye mung si boram.

Nyarri khaleh nyungi sul sen yereh jangeh kai ku goor ak ku jigeen neka si kaw si suff mungi am aye autor ak taakh bu wekh ak am aye nyakh

Aye deffare kaye kanam amnah aye pudar ak aye eposs amb leppou lou nyoye deff ci kanam